Paɣasaribili n zaya. ka zaŋ fɔn n dihi niŋ ɔzuɣuni ɔbɔɣisapiŋ sunsuni. ka paɣiri siliba, siliba maa nyɛla zaɣi piɛli. duumaa puuni nema zooya.ka sheli za ɔ nyaaŋa

Piibu piibu ka ninsalinima niŋda ka pie layi zaya ka ŋun be tooni ka o zaŋdi takara n dihiri niŋdi vootibu adaka ni vootibu adaka maani di liŋ maa nyɛla zaɣa buluu ka sheli nyɛ zaɣa ʒee.

Paɣ'ba n diɛmda niriba ayɔbu mi nyaba niriba ata bɛla tooni ka niriba ata bɛ nyaaŋa ka ban bɛ tooni maa zaɣ'yino kam ka gbubi tam piɛlli.

so n-ʒi gbambili zuɣu ka zaŋ kuɣu zali o tooni ka loori baatiri tam kuɣu maa zuɣu ka foon paya ka o naai zaŋ adaka piɛlli n-zaŋ zali baɣili dɔɣu ka atiɛ za o nyaaga ka bɛ kɔhiri binyɛra din ni.

jintɔriba m-be jintɔri duu bɛ mi zaɣ' bɔbigu n-nyɛ ba ka shɛba ye neem' piɛla ka shɛba ye neen' sabila ka shɛba kpa ninkpara ka shɛba bi kpa amaa ka so lee beni ka zaŋ bini m-bɔbi o noli

dabaa atyɔbu n-zeya ka yino be bɛ tooni ka ŋme bolli ka bolli maa be zuɣusaa ka bɛ ye chinchini niɛma ka ninsala zuɣu ŋmahi be chinchini maa ni ka bɛ tom pili zupiliti ŋun m-be tooni maa pili la zupil'sabinlli

loorinima n-taɣilitaɣili tabi n-zaya shɛli bela gbunni ka shɛli be zuɣusaa loori dibaayɔbu mi n-nyɛ li din be gbunni maa nyɛla zaɣ' piɛlli ni zaɣ' ʒee ka din be zuɣusaa maa ka di nyɛ zaɣ' yɛlo ni zaɣ' ʒee ka so baɣi dikpuni n-yuuni li

Teebuli sabilinli n-zaya ka kɔmputa pa teebuli maa zuɣu ka kopu zaya ka kofi be kopu maa puuni ka pɛn to n-dɔya ka bɔɣu pa lapitɔpu zuɣu ka kopu lahi za lapitɔpu maa tooni.

Ninsalinima nzi duu bɛ mii zooya adaka nim bɛ duu maa puuni ka tabili za niriba ayi sunsuuni ka niriba anii mii gba zaa nzi o nu zaa zuɣu ka so mii yɛ niɛn sabila ziya.

yili n-zaya ka yili maa peenta nyɛ peenta yɛlo ka so ʒi dundoli ni ka ye liiga buluu ka yooi puni kaɣili ka ankɔra zaya ankɔra maa gba zaa nyɛla yɛlo ka garawa za paɣa so ŋun ʒia maa tooni ka nyɛ garawa piɛlli

bɔraade n-dɔya ka naanzua beni ka paɣa zaŋ zahim pa o tooni ka bɔbi bɔbiga ka so chinchini ka paɣa so mi nyaɣi bia ka gba zaa mi so chinchini ka piri pabitipabiti

Paɣa n-ɡbaya o bɔbila bɔbiɡa ka ye chinchini nɛma ka waluɣunima do o tooni ka shɛŋa yili o zuɣusaa ka di koma nyɛ dabamdabam ka mɔri lan do o naba ni

Paɣa ni o bihi n-ʒiya ka bihi maa zooya ka bi'so ye liiga chichɛra bi'puɣinbili mii n-nyɛ o ka gbubi siliba o nuu ni zaŋ siliba maa n-wuhiri so ka bi'so ʒi m-baɣi o tooni ka ye liiga ʒee.

Laati pooli n-zaya ka wayanima n-gili li ka niriba ayi ʒiya bɛ mi kpɛmi ʒi bini puuni ka zaŋ bin' piɛla m-pili bɛ zuɣuri ka tiramfoma gɔli pooli dari ayi sunsuuni.

duu puuni n bɔŋɔ ka teebuli bɛ duu maa puuni ka fulaawes tam teebuli maa zuɣu ka kuɣu gba zaa ʒɛya kuɣu maa nyɛla zaɣ sabinli ka teebuli naan lahi ʒɛ kuɣu maa tooni ka kaap dibayi ka di tam dizuɣu

ninsalinima n-zaya paɣiba ni dabba ka paɣa ŋɔ zaŋ chinchini so ka zaŋ bimpiɛlli n-gbuni o shee ni ka so mi zaŋ bini pa o nyingoli zuɣu ka di nyɛ yilli ka doo ŋɔ gba zaa mi so chinchini ka ʒia ka so chɛri manchiisi niŋdi buɣim ni

Loorinima n-laɣim zaya. Loorinima maa mi galisiya ka di kom nyɛ dabamdabam dama loori piɛla beni ka loori ʒiɛhi beni ka alepile naan yi be di sunsuuni ka tihi mi be di nyaaŋga.

doo mini bihi n-ʒia doo maa ʒila kuɣu zuɣu ka zaŋ bibilifu tam o tooni ka gbubi watamilo ka pili zipil' sabilinli ka naan yi mali zabiri ka bibaligu maa mi zaɣ' yini kam ka bɛ gbubi watamilo

Paɣa n-ʒiya ka ye chinchini nɛma ka bɔbi di bɔbiɡa ka duɣu za o tooni ka o zaŋ chɛriɡa niŋ duɣu maa ni ka nimdi be chɛriɡa maa ni ka duɣuri pe m-pe n-ɡili o di mi nyɛla zaɣ' piɛla

laa n-ʒia ka bindirigu be laa maa ni binvarivari beni ka gala beni ka bɔraade beni ka paya beni

Niriba n-diɛmda paɣiba mini dabba mi n-nyɛ ba dabba maa yɛla chinchin’ nɛma ka chinchin’ nɛma maa nyɛ kala yiŋga ka paɣiba mi gba zaa mi so chinchina ka mali zabiri ka zabiri nyɛ zab’ waɣila

Niriba n-diɛmda. Ninvuɣ' bɔbigu mi n-nyɛ ba ka bɛ zaɣ' yino kam zaŋ tampiɛlli n-gbini o bɔɣu ka ye liika sabila ka paɣiba maa pili binyɛhari. Shɛba dini nyɛla zaɣ' yɛlo ka shɛba mi dini nyɛ zaɣ' piɛlli.

paɣa n-ʒia o ʒila kuɣu zuɣu ka maani maha ka zaŋ sua n-chɛriti maha maa ka so chinchini ka bɔbi bɔbiga ka ye liiga chichɛrigu

Paɣiba m-be daa ni bɛ mi nyɛla bɛ zaɣ' bɔbiga. Shɛba kurimi ka shɛba za zuɣusaa ka shɛba bɔbi bɔbisi ka shɛba kpabi bihi ka so chinchina ka chinchina maa nyɛ kom dabamdabam.

loori n-zaya ka niriba be dinni ka nachimbila mini bia ka bɛ baɣi di nyaaŋga ka piri namda bibilifu maa pilila namda piɛlli ka zaɣ' kurili sani maa mi ka o mi piri pabitipabiti

paɣa ni doo n-ʒia ka bihi ayi be bɛ sani ka paɣa ŋɔ buɣi bi' yino maa ka ye chinchini liiga ka bia maa gba zaa ye chinchini liiga ka doo ŋɔ mi ye liiga ʒee ka pili zipil' ʒee ka bidibibila ŋɔ gbubi kambuu

bihi ata n-ʒia bihi ayi ŋɔ nyɛla tiŋab bɛ ʒila lɔkorugu zuɣu ka bi' so ŋun mi za zuɣusaa ŋɔ ka o gbubi ŋmani n-doori kom bahiri bi' yino maa ka mali zabiri kpaam

zamaatu n-ku laɣim gbum taba ka so wuɣi fulaaki zuɣusaa ka so zaŋ tiri o tooni ka ban kpalim wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa ka ye sooja nɛma be tooni ka ban kpalim mi kpahiri bɛ nuhi ni ka bɛ tam ziliji zuɣu

Paɣa n zaya ka zaŋ bɛni pa o zuɣu ni ka su'mukuru mukuru maa chinchini mukuru n nyɛli ka zaŋ mia ka di nyɛ zaɣ'buluu ka o zaŋ vulli n za pa o nyɔɣi zuɣu.

bihi ayɔpɔin n-ʒia bɛ mi ni ʒi luɣishɛli polo maa dɔɣu zuɣu ka bɛ ʒia ka patireeza kpalansi do bɛ tooni ka gbambil' ŋmaŋ lahi ʒi bɛ tooni ka yino maa yuuni o kpee ka lara ka bambala maa mi vabisiri yuundi o

paɣiba n-diɛmda bɛ nyɛla paɣ' bɔbiga ka niriba anahi be tooni ŋun be tooni nudirigu zuɣu ŋɔ o gala wɔchi ka bɔbi bimpiɛlli ka ŋun pa o zuɣu zaŋ bimpiɛlli n-gabi o nyingoli ka gba zaa mi bɔbi bimpiɛlli ka ŋun paya gba zaasa ka o bɔbi bɔb' piɛlli

Suɣuli ni ka niriba kpe n ʒia ka paɣaba be o tooni ka ŋun ʒi tooni ŋɔ doo n nyɛ o ka teebuli tom za o tooni ka buku nima pa teebuli maa zuɣu ka so za o nyaanga.

paɣiba n-ʒi ʒiya paɣisara mi n-nyɛ ba ka so chinchina bɛ zaŋla chinchina maa vuli bɛ nyɔri ni ka ʒi ʒiya ka piri pabitipabiti ka ŋun be tooni ŋɔ ka o piri baŋa o nuu ni ka ye yaɣu

salingbiriba m-be salimbɔɣili ni kom maa mi nyɛla ko' biɛɣu ka bɛ zaŋ kuriti zali bɛ tooni ka shɛba ye liiganima ka shɛba bi ye ka shɛba paɣira ka shɛba mi gbubi kuriti n-zaya

Daani ka bii ʒi pɛɣu ka gbubi lɔɔri kobili ka ye liiga blue ka piri pabiti pabiti ka ɔkpeemi gba zaŋ baɣɔ ka ye liiga chi chara ka gba zaa piri pabiti pabiti

paɣiba m-be puuni be zaɣ' bɔbigu n-nyɛ ba shinkaafa ni mi n-nyɛ li ka bɛ pili zipila ka shɛba zaŋ takayua m-bɔbi bɛ zuɣiri ni ka shɛba za zuɣusaa ka shɛba mi gba tiŋgbani ni

niriba ayi n-ʒia ni bibilifu paɣa ni doo bɛ zaa yɛla liiga bɔɣiwaɣila ka doo maa ga wɔchi o nuzaa ka so jinjam ʒee ka paɣa maa gba zaa mi ka o la ka mali zabiri kpaam

ninsalinima n-ʒiya bɛ mi yela neen' piɛla dabba ni paɣaba paɣaba ata ŋɔ bɛ nini kpala dabba ata ŋɔ ka bɛ teei bɛ bɔɣari n-tiriti taba ka yino gbubi shiriga bɛ ni.

Paɣa n ʒiya o mi ʒila kuɣi zuɣu ka kuɣi maa nyɛ zaɣ'ʒee kuriti kuɣi nyɛli ka o zaŋ o naba chani gilitaba ka binwala bɛ o nyaaŋa watamilo bɛni ka alaafee bɛni ka kamatoonsi bɛni.

Daabilim kapaɣibi niŋda bi mi kohiri la zɛri zɛri ni albasa nima ka paɣiso ŋun zɛ tɔɔni ŋɔ ka oye liiga blue ka zaŋ nyiŋgo korigu zaɣi piɛli n.ye ka pili bɔb zɛɛ

Zamaatu n bɛ kpɛ ka paɣa yɛ poliŋga ka za o konko ka ŋuni bɛ tooni ŋɔ ka zabiri ka ŋuni mi za tooni maa ka o yiɛ nɛn piɛlla ka ga wɔɔchi ka wɔɔchi maa yɛ zaɣi sabinli.

Zamaatu n laɣim zaya ka piɛ laayi ka bi nyaanga ha ka shɛba mi laɣim zaya n yuuni ba na bi ni yuuni shɛba bi shɛba yɛla niɛn piɛla ka shɛba yɛ niɛn sabila ka zaŋ bin yahiri pɔbi bi nɔya.

zamaatu n-ʒi zahim bɛ mi durɔyila zahim maa m-pa punu laasabu zuɣu ka bɛ ʒi li ka ye neen' piɛla ka ŋun be tooni maa piri namda ka namda maa nyɛ namda piɛlli

paɣisaribila m-ba cheche ka pili piɛɣu ka pa dari o nyaaŋga ka baɣili bihi ayi yino ʒila cheche maa tooni ka yino be o nyaaŋga ka gbaagi o gbuba ka bɛ zaa mali zabiri

bihi n-ku laɣim ʒia chisimam ka moontia za bɛ nyaaŋga ka bi' yino zaŋ o maŋa dali moontia maa bi' so ŋun mi zaŋ o maŋa dali moontia ŋɔ o yɛla liiga buluu ka o taba maa mi naan yi bɛ nuhi n-vanva bibi bɛ nyɔri ni

naa ni o kpambaliba n-ʒia kpambaliba maa bi ye liiganima naa ʒila tooni ka zaŋ bini kaavuli o zuɣu ni ka salima be o nyingoli ni ka lahi be o nuchee ni ka o gbubi zuli

Bihi ata n ʒi kuɣu zuɣu, ka yinɔ zaŋ ɔ kpee tam ɔ tooni kamali zabiri ka bii maa zaŋ ɔnini fi. tiŋa ka piri namda, ka namda maa nyɛ namdi yelow ka gban bili naan ʒɛ o tooni na ka nyɛ yelow.